Moositola odhindji omu na uumbamba wokutula iinima uuna to landa. Uuna to landa iinima yoye, ano ihoyi papata we peke, ashike oho tula ashike mokambamba hoka ngoye to hingi nduno to dhingoloka nositola ayihe wu mone shoka wa pumbwa.

Omagumbo gomoondoolopa ogendji ogena ondunda ndjoka hayi thikilwa yoku kuutumba. Ondunda yina iipundi tayi monika nawa poo pokati kayo opena okataafula okawanawa taka monika nawa no kawapala

Otuna iinima mbyoka ya longwa yakola nawa. Iinima yalongwa moshipa shontumba. Otuna mo nee omiya dhomoshiya, oondjato, oongaku iinima mbika ohayi monika nawa no yakola tayi kalelele.

Aanongo otuyena oyendji moshilongo ngaashingeyi oshoka oosikola odhindji otadhi longo aantu oku ninga iipilangi oshowo okulonga niitenda oyendji otaa longo iipilangi oku ninga iitafula niipundi.

Iilongo oyina ongushu yiimaliwa yayoolokathana, moka tuna iilongo yina iimaliwa yongushu yilipevi, yongushu yili pokati nambyoka yina yongushu yili pevi lela.

Iimaliwa oti na oombinga mbali. Oombinga dhoka dhi na omishangwa dha yoolokathana. Omishangwa tadhi popi kombinga yoshinima shontumba.

Ombaanga yotango yopashigwana, oha yi ningi wo omakwashilipaleko, gomafimviko, ngoka ga za poondola omilongo ndatu nantano, komwedhi.

Momagumbo ogendji omuna ondunda ndjoka yoku kuutumba. Mondunda moka ohamu kala nee iipundi iiwanawa ya apala noonkondo .

Omagumbo goondolopa ohaga monika goopala noonkondo . Uuna toya pehala mpoka lyoku kuutumbwa opuna iipundi yomatyofa , mbyoka yanengena nawa noku kuutumbwa nokataafula koopala nawa kena nuuyimati.

Moondunda dhoku kuutumba odhindji odhina iipundi yomafula fula mbyoka hokala wuuvite nawa nowa vululukwa uuna wakuutumba ko. Ohayi kala yi na okataafula pokati kayo koku tenteka kehe shoka tovulu okutenteka ko.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, ashike kehe oshilongo oshina ongushu yoshimaliwa shivule yoshilongo oshikwawo. Iimaliwa nando oweyitala yafa yithike pamwe ayihe omilongo mbali oyina ongushu yayoolokathana miilongo yayoolokathana.

Aanangeshefa oyendji ohaya landitha iinima ya yoolokathana. Ositola yimwe to yi adha yi na iinima yo pomalugo, yo oyi na iizalomwa. Yo oyi na wo iinima iinima yokulongitha megumbo yokwalukehe.

Oosikola dhopaungomba odhetu etela uunongo. Olundji aanasikola yasikola hono oyo haya longo iinima niipilangi moka mwakwatelwa iipundi.

Oostola odhindji odhina uumbamba nenge uutemba woku humbata iilandomwa yoye. Uuna toka landa iinima yoye oho kutha okambamba ndele to tulamo kehe shoka wa hala oku landa opo wu vule oku humbata iinima yoye nuupu.

Oombudhi odha ninga odhindji muuyuni, nombaanga ya Venduka otayi kunkilile aakwashigwana kutya, kape nasha ombaanga tayi ku pula iimaliwa shi nasha nethigathano lyontumba.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yeya tango muuyuni noyalongithwa kaantu oyendji. Nomonena ombaanga oyo tuu ndjika ohayi longithwa kaantu oyendji.

Ombaanga Venduka oyi na iitayi ya yoolokathana. Iitayi yi li momahala nomoondoolopa dha yoolokathana mOwambo nomuushimba. Iitayi mbika ohayi longo ashihe sha faathana.

Omahangano gomakwashilipaleko ogeli ogendji moNamibia nombaanga yotango yopashingwana nayo oyina omakwashilipaleko gayolokathana tunamo okwashilipaleko gomafumbiko nogo kulanda omagumbo nosho tuu.

Uuyuni wahumu komeho, uuyuni waziko konima yesiga. Aantu ihatu liwe twadhingolokathana tuli omutumba pevi, ashike oshinanena shega. Otuna iitaafula yokulila aakwanezimo yina niipundi yawo. Moka twaadha oshitaafula oshinene shina nande iipundi yili ihetatu.

Otu na oositola dha yooloka. Oositola dhimwe hadhi landitha iinima yontumba kondandalunde ngaashi tuna mo ndhoka dhi na iiyata nomamate nomatalashe nenge oositola dhimwe dhi na iikulya oshowo iilongithomwa ya kehe esiku.

Olundji pomahala gomavululukilo nenge pomahala ngoka go kwiinyanyudha, ohapu kala uupundi uuwanawa, wa longwa miipilangi, nuuna wa kuutumbako oho vulu oku kala twii shukashuka, wuliko nokuli wafa wuli komabete.

Ongushu yiimaliwa oya yoolokathana miilongo ya yooloka. Nuuna waadha oshimaliwa shimwe ndele oshi na ongushu yi li pombanda unene oshayela kutya iimaliwa mbyono kayi na ongushu yi li pombanda.

Ositola yoKwizerwa Art ohayi landitha omatyofa , oombete, iitaafula yalongwa miifulafuli mbyoka yili tayi vululukitha nawa omuntu ngele akuutumba nenge alalako.

Nekwatathano nombaanga yotango yopashigwana osikopa yokutalaleka yoHisense oolita o508 oyali yina o11, 999 ashike ngaashingeyi oyina 10, 999.

Iimaliwa oyina omalwaala ga yoolokathana ongele oshimaliwa oshikukutu nengeoshimaliwa shefo . Iimaliwa mbika oyina omalwaala gi ikolelela Kongushu yoshimaliwa shoka.

Omahangano ogendji goongeshefa ohaga longele kumwe noombanga. Dhina ano omakwatathano gomangeshefelo ngaashi oIndongo Toyota ongeshefa yoohauto. Yina ekwatathano nombanga yoNedbank. Nuuna wa hala omukuli wuka lande ohauto oto vulu okushi ninga nombanga yoye ndjoka.

Nande owaadhe aantu yafa kaayena sha oshimaliwa, oositola dhiinima ohadhi kala ashike dhuudha. Esiku nesiku kehe, omuntu nguno naangwiyaka a pumbwa shiya naashiyaka. Onkene ano moositola kehe esiku omu na oku kala mu na omangeshefelo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi na omakwashilipaleko ga kwatathana nomafudho getu okutala iihauto yetu, omatayiyela, omalamba osho wo omahooli nomeya gomohauto.

Ombanga yaVenduka nayo ohayi ningi omathigathano yimwe yomathigathano haga ningwa kombaanga yaVenduka ethigatha lyokumatuka aantu taya matuka oshinano shontumba ee taya vene omagano gayoolokathana.

Omiti odhina oshilonga noonkondo. Omiti ihadhi tupe ashike omizile niiyimati , ashike omiti odho hadhi longithwa okuhonga iilongithomwa yomegumbo ngaashi oosikopa, iipundi niitaafula.

Aanangeshefa oyendji ohaya kala yuuvite nawa uuna omalandithilo gawo gayi nawa. Naasho tayi kegumbo ohathikile ena omukumo gokuyalula iimaliwa mbyoka a longa esiku ndyoka. Ohokala wuuvite nawa ngiini, toyalula shoka walonga noonkondo dhoye mwene.

Oonkulungu otadhi opaleke omagumbo getu pondje nomeni lyago, tatukala tuna omatyofa taga monika nawa okuza pondje nenge mondunda yokukutumba, melungo nosho tuu iipundi niitafula yalongwa nawa.

Ombanga yoNedbank oyali yina oshitayi shawo momaulikilo giipindi gaRundu, momasiku 24 Kotomba sigo 1 Novomba omuvo gwa ziko.

Ombaanga yaVenduka oyimwe yomoombaanga dhomuuyuni nombaanga ndjika yaVenduka ohayi gandja wo ootyeke onga omagano. Uuna wa hala okugandja omagano gontumba otaya vulu oku ku ningila otyeke yoshimaliwa shoka to gandja.

Omagumbo ogendji unene tuu gomoodoolopa ogena ondunda yoku kuutumba. Momlndunda ndjoka yoku kuutumba ohamu adhika iipundi iiwanawa nuuna wuli ko omutumba owuuvite uugumbo nowu uvite wataambwa mo megumbo moka.

Aanangeshefa oyendji ohaya kambadhala noonkondo opo ya kale yena omiyalu dhoshimaliwa dhili mondjila, ohaya kambadhala okuyalula iimaliwa yawo noonyala kooshimwe nooshimwe. Yo taya kambadhala wo okulongitha uushina wopashinanena oshowo okushanga pombapila.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi kala yi na omalwaala ga yoolokathana, oshowo omathano ga yoolokathana ngoka ga tulwa ko kiimaliwa. Iimaliwa mbika oyi na wo ondando ya yoolokathana.

Iipundi oyindji muuyuni oya ningwa niipilangi. Iipundi niitaafula otayi longwa miipilangi ano mbyoka hayi hongwa komiti.

Ombanga yoStandardbank otayi ti uulunga itowu ngambeke ashike limwe, ashike oshinima shonkalamwenyo ayihe.

Ombaanga ya Nedbank otayi kunkilile aakwashigwana opo ya nyolithe uukalata wa wo gomakwatathano agehe ga yooloka, opo ya vule oku tsikila no ku mbaanga taya longitha oongodhi dhawo.

Monena iilonga oya pumba naantu oyendji oya kwatwa komadhiladhilo goku eta po oongeshefa dhawo nonando yina okutotwa nuudhigu otadhi koko kashona nokashona.

Ombaanga yoNEDBANK otayi kunkilile aantu opo ya pungule ,ya pungule ano oshimaliwa ya vule okugandja omagano kaaholike gawo ,omagano taga gandjwa uuna aaholike inayeshi tseya.

Aantu oyendji oye wete kutya oshimaliwa osho ashike sha pumbiwamo muuyuni. Uuna yena oshimaliwa oku uvite agwana apwa. Oshoka oto vuku okulanda iinima oyindji osho woo oku futa oompumbwe dha kehe esiku.

Aanangeshefa oyeli pamaludhi ogendji, aanangeshefa aashona, aanangeshefa yopokati naanangeshefa aanene. Aanangeshefa aashona olundji ohaya kambadhala okwii yetela po uuyemo nokashona hoka yena po, taya landitha poohola dhoopate, taya landitha pooha dhoositola oonene, taya landitha uuyimati, uukwamboga.

Otu na omahala omawanawa, ga yela nawa, ge na iikulya oshowo okunwa kwa talala nawa. Uuna wa pumbwa uukulya watelekeka nawa ndele ito vulu oku teleka ohoyi pomahala ngaka eto kuutumba wulye iikulya yoye nawa.

Ombaanga yavenduka oyina omukalo goku longitha ongodhi mokutala omauyelele shinasha nombaanga yoye ano ito yiwe kombaanga.

Iimaliwa oyindji oyina omiyalu dha yoolokathana oshowo omathano ngoka ga thanekwako oga yoolokathana.

Iipundi ohayi monika ya opala unene yaningwa miipilangi etaku tulwa efulafula yikale yafa omatyafa ngoka haga kala momahala gokukuutuumba.

Ositola yo Nictus otayi landitha eshina lyoku yoga ndyka lyeya kondando yagwa pevi noonkondo, mekwatathano nombaanga yotango yopashigwana.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kondjithile aakwashigwana opo ya kale aayilongekidhi, taya longekidha iituthi yawo nawa, ya kale yeshi shoka taya ka longitha miituthi yawo.

Ombaanga Yotango Yopashigwana otayi vulu okukwathela ongeshefa yoye yi kale tayi yi komeho nawa nonuupu kaapu na omayimbo ga sha.

Oosikola dhopaungomba odha indjipala paife. Aantu otaya longwa iilonga ya yoolokathana yokoonyala. Nonando otaya kwathelwa komashina gontumba, aantu oyendji otaya longitha iipilangi moku eta po iinima ya yooloka.

Ombaanga ya Venduka oya patulula oshilyo shoka kambadhala oku iyetelapo iiyemo ,ano tovulu oku gwedja kiilonga mbyoka wuna nale.

Momagumbo gomoodoolopa omuna woo ondunda yoku lila ajo ehala lyoku lila. Ehala ndyoka lina oshitaafula oshinene niipundi yasho okulilwa kaanegumbo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, kehe oshimaliwa oshima omathano ga yooloka ano kehe ethano liliko olina shoka ta liti.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yomafo. Uuna oshimaliwa shefo shoshilongo sheni sheya mpoka, oto shi dhimbulula, nonando ponomola mpoka pwa shangwa kutya osha ingapi opu kale pwa siikilwa. Ano kehe omuntu okushi iimaliwa yoshilongo shawo, omolwa omathano ngoka ga thanekwa ko.

Uulingilingi owa ninga owundji moshilongo no kapena ombaanga tayi ke dhengele tayiti gandja uuyelele kombinga yoye ngaashi ombaanga. Uuna wa dhengelwa komuntu tati okwaza kombaanga ndele ota lula omauyelele kombinga yoye mwene oshayela kutya uulunga, uumbudhi lopota meendelelo.

Ombaanga yoNedbank otayi halele aakwashigwana aaNamibia omahalelo yambeko omawanawa gomatango omanene.

Otu na oositola ndhoka hadhi landitha iilandithomwa ashike yomagumbo, tu na oositola ndhoka dhina na owala iitafula niipundi ya longwa nawa noyopashinanena na ngele wa kuutumba kusho, owuuvite uugumbo nuunambano.

Aanangeshefa ohaa yakula oshimaliwa kehe esiku. Kehecesiku omunangeshefa oha mono oshimaliwa meke lye okuziilila maalandi yomongeshefa ye.

Otuna iipundi yomaludhi. Iipundi na uuna wu li ko owu uvite uuntsa nuunambano. Oshipundi weshi kuutumba ndele to thuwa nawa. Tuna iipundi mbyoka to kuutumba ko ndele owu li ko noku li wafa wa lala mombete. Ngoye to ilolola nduno wafa ohanona.

Omiti odha simana noonkondo kashishi ashike oku fudha ombepo, oku gondja nokutupa iiyimati ashike omiti odho hadhi longithwa oku honga iilongithomwa ngaashi iipundi niitafula osho wo oosikopa.

Aanangeshefa oyo haya mono iimaliwa oyindji mesiku limwe, nolundji ohaya longitha uukenya, opo yamangele iimaliwa yawo kumwe, uuna yeyi yalula, yo yakale yeshi omwaalu gwayo.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omikuli, omikuli ndhoka hadhi futwa sha yoolokathana shi ikolelela kutya omunkuli ngoka ogwa shike.

Iimaliwa yiilongo ya yooloka oya yoolokathana. Otu na iimaliwa yomafo niimaliwa iikukutu. Iimaliwa yomafo nayo kayi thike pamwe muunene wayo, oshowo mbyoka iikukutu yimwe po iishona, yimwe iinene nomalwaala gayo oga yoolokathana.

Oositola odhindji dhiilanditjomwa ohadhi kala dha topolwa nawa nuuna to kongo oshinima shoye shontumba otoshi mono nuupu ngaashi to kongo oondjato, oongaku niikutu ngaashi oombulukweya nenge oohulukweya, iikutu yuunona nenge yaakuluntu kehe yimwe otoyi adha yi li pehala limwe.

Oosikola dhapaungomba odheeta oyendji yakale taya ilongele kuyo yene. Aantu oyendji oya toto oongeshefa dhawo dhokuninga iipundi niitaafula . Omuntu taningi oshitaafula ndele ototi pamwe osha longwa keshina lyontumba, iinima yoopala noonkondo.

Aantu ohaya ningi omathigathano ga yooloka mono tuna omathigathano giihauto, gokumatuka oshowo goombasikela ano aantu taya londo koombasikela taya hingi taya ningi ethigathano.

Otuna aantu oyendji yaha koosikola dhopaungomba na oyena uunongo woku etapo iinima ya yoolokathana melongitho lyiipilangi, nohayi kala ya opala noonkondo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho noshimaliwa kehe oshina oombinga mbali. Kehe kombinga yoshimaliwa okwa thaanekwa ethano lya yoolokathana kethano ndyoka lili kombinga onkwawo.

Monalenale otwa ashike tu na iipundi hatu yi landa kokule kule, ashike monena, kehe pamwe ota pu longwa iipundi. Aakiintu naalumentu yi ilonga uunongo, ta ya ningi iipundi iiwanawa, mbyoka no wu liko wakuuntumba, oto thuwa, nolutu oluuvite nawa.

Ombanga yotango yopashingwana otayi gandja omukuli moku etapo shoka wakanitha ano una wakanitha iimuna yoye, oha kukala kuna okwenye iimuna tayisipo ano una wahala iimuna yoye natango kutha omukuli nde tolanda iimuna.